Abantwana abancinyane amankazana labafana bayadlala njalo lombalisi wabo useceleni kwabo uyaba nakekela ukubana bengabi sengozini yokulimala loba ukulimazana.

kusekilasini yemfundo yebanga lokuqala yemfundo yangaphansi abantwana besikolo bahlezi ematafuleni njalo umbalisi wabo umi phakathi kwabo

Abantwana abancinyane bahlezi phansi kukhanya bayafunda babukiswa imifanekiso ngababalisi babo abamileyo khonalapho labo

Abantwana abancinyane abemfundo yakuqala esikolo bamile ngaphandle kwesakhiwo sabo njalo balababalisi babo abayibo ababakhokhelayo

Yikilasi yokufundela abantwana bebanga lokuqala lemfundo yangaphansi, kulamatafula, izitulo ezilemibala elithanga, imibala emhlophe, imibala eluhlaza njalo lelithanga, konke lokhu kulemibala ekhangayo bayakuthanda abantwana lokhu.

Ibhora elingumdwebo, womhlaba wonke jikelele. Elitshengisela indawo zonke zamagumbi amane omhlaba, njalo ezifundisa abantwana ukubana umhlaba ufana lebhola.

Ngumduli olombala oluhlaza njalo eceleni kwawo kulengiswe igwalibamduli elitshengisa imihlobohlobo etshiyeneyo yama computer njalo elitshengisa lamalunga alawo ma computer.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi bagcwele phandle, bayadlala, abanye njalo bahlezi phansi, okutshengisela ukubana isikhathi sekhefu lokuphumula andubana babuyele njalo ezifundweni zabo.

Imiduli egombolozele izikolo zemfundo yabantwana abancane abaqala ukuya esikolweni iyabe idwetshwe imifanekiso ekhanga abantwana ukuze bathakazelele ukubuya esikolo Sabo.

Ekilasini yabantwana bebanga eliphansi kulegwaliba mduli elifanekiswe abantu abatshiyeneyo. Leli gwaliba mdluli libafundisa ngezemuli ezehlukeneyo lamalunga atholakala ezimulini.

isango lesikolo semfundo yaphansi livuliwe njalo amakilasi esikolo lesi akhanya evaliwe okutrshengisela ukubana abantwana baphakathi kwamakilasi bayafunda

Yisikolo sabantwana bemfundo yaphansi. Kulabantwana abagcwele phandle abakhanya bedlala begqoke izigqoko zabo zesikolo ezilombala wesibhakabhaka loluthuli.

Ikilasi yabantwana benfundo yaphansi eyokufundela .Kulebhodi lapho okubhalwe khona umsebenzi wabantwana besikolo. Njalo uyenelisa ukucitsha oyabe ukubhalile uphinde ubhale okunye okutsha.

abantwana besikolo semfundo yangaphansi bagqoke ama uniform alemibala eyehlukeneyo bahlezi emabhenshini njalo bakhanya bethwele ingwalo zokubala

Abantwana bemfundo yekolitshini basekilasini lapho abafundela khona ukuhlanganisa imsimbi besebenzisa imitshina yokutshisela njalo bagqoke amagilavisi ezandleni okuzivikela njalo lemehlweni bagqoke amagogolosi okuvikela inhlansi ukuze zingangeni lemehlweni.

Abafundi abanengi abatshengisa injabulo, ebusweni babo. Bagqoke izigqoko ezigqokwa nxa abafundi sebethe baqeqetsha. Sebeqedile izifundo zabo.

Abantwana bemfundo yaphezulu eyekolitshini bahlezi ekilasini yabo eyokufundela njalo bagqoke ama uniform. Bahlezi belamaphepha phambi kwabo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eyokwenza imisebenzi yezandla bagqoke amawovolosi alombala wesibhakabhaka emakhanda bagqoke ingwane ezilombala olithanga ezibavikela ukubana bengalimali emakhanda

Isikolo semfundo yaphezulu. Kulebhakane eceleni kwaso. Elibhalwe ibizo lesikolo, njalo lezikhathi zokungena kulesisikolo, njalo kulotshani obuqunywe kakuhle, lamaluba, aqunywe kakuhle. Acecisileyo, lapha ngaphandle.

Isikolo esemfundo yase secondary. Lesisikolo sifanekiswe ibhakani. Elibhaliweyo ibizo lesikolo. lbhakane leli liilombala omhlophe, loyisibhakabhaka.

Umbalisi omileyo ugqoke ijazi elimhlophe elibhalwe ngamabala alombala wesibhakabhaka njalo lagqoka ibhulugwe elilombala omnyama limi phambi kwesigubhu esikhulu esiyiso esikhongozela amanzi asetshenziswa kuleso sikolo.

Isikolo sefundo yaphezulu silesakhiwa esibukekayo okumangalisayo ngaphandle egumeni laso kulotshani obuqunyiweyo balingana obuluhlaza lamaluba ahlanyeliweyo.

Umfundi wemfundo yaphezulu osesiphalangwalo. Le yindawo okugcinelwa wonke amabhuku asetshenziswa ezikolo. Lindawo abafundi kumele bangene khona besiyadinga ama bhuku oku taditsha

Isikolo semfundo yaphezulu, sakhiwe kuhle okumangalisayo, njalo silamakilasa okufundela amanengi.

Isikolo semfundo yaphezulu sakhiwe kuhle okumangalisayo njalo iguma laso libukeka lihlanzekile kakhulu okutshengisa ukubana kulabantu abalihlanzayo leloguma.

Umfundi wemfundo yaphezulu ogqoke iuniform yombala webhulugwe elimnyama leyembe emhlophe. Uyabhala emdulwini, ebhalela abanye okutshengisa ukubana ubafundisa inombolo

Kusesikolo semfundo yaphezulu. Kulebhakani phandle elibhaliweyo ngamabala abonakalayo kakuhle. Elibhalwe ibizo laleso sikolo njalo lezikhathi zokungena kuleso sikolo.

Abafundi beyunivesithi abagqoke amabhatshi amhlophe njalo okukhanya ukubana bayafunda bafundela ukuba ngomongikazi.

Ezikolweni zemayunivesithi uthola kulamakhumbi atshiyeneyo awokufundela izinto ezitshiyeneyo ukubana abafundi beqeqetshe.

Amayunivesithi wonke jikelele phakathi kwezakhiwo zawo uthola kuleziphalangwalo ezihlala amabhuku atshiyetshiyeneyo awezifundo ezehlukeneyo. Lokhu kwenza ukubelula kubafundi ukubana bataditshe kuhle.

Emakhumbini abantwana abafunda eyunivesithi uthola kuletafula njalo lesitulo sokuhlala, ukuze izifundi zenelise ukutaditsha lapho sezisiyalala.

Isakhiwo semfundo yaphezulu eyiyo imfundo yokucina ekuqeqetsheni ezifundweni ebizwa ngokuthi yiyunivesithi kulegedi njalo kukegedi lamaluba aluhlaza akhanya ebukeka ngaphandle kwalesi sakhiwo.

Abafundi bonke kumele nxa sebethe baqeqetsha ezifundweni zabo balakho ukuya emakolitshini ukuyafundela imihlobo yezifundo ezehlukeneyo. Balakho ukuya ema yunivesithi, emayunivesithi kulapho okuphelela khona ukufunda kwabafundi ngoba kulamabanga ahlukeneyo okubana abafundi baqeqetshe.

Abafundi bemfundo yase university abesifazane labesilisa bahlezi eklasini yabo yokufundela , phambi kwabo kumi umbalisi wabo owesifazane obafundisayo njalo esebenzisa umabonakude oyenza lalabo abahlalele ekucineni benelise ukubona okubhaliweyo emdulwini

Izikolo zemfundo yaphezulu eze university ziyatholakala indawo ezinengi zamazwe njalo abantwana abafunda ema university abanye bayabe besuka emazweni athile besiyafunda ku university esemazweni athile

Abafundi besikolo se university bahlezi ekhumbini labo lokufundela. Phambikwalo kulemitshina esetshenziswa kulezinsuku, ukubhala ngayo ebizwa ngokuthi ngama Laptop.

Isakhiwo sesikolo seyunivesithi siyabukeka kuhle kakhulu. Silezindledlana eziqonda emakilasini ayehlukeneyo njalo zipendwe kakuhle lezondlela njalo kwacecisa lotshani obuqunywe kakuhle.

Endlini yokufundela yemfundo yaseyunivesithi kubonakala abafundi abahleziyo njalo ematafuleni bonke phambi kwabo bafake amalephuthophu.

Imibheda emibili egadeneyo eyokulala abafundi abasebangeni laseYunivesithi njalo eceleni kulesitulo letafula yokutaditsha.

Isikolo seyunivesithi nxa ufika kulebhakane elilombala wesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe elikhombisa ukubana amawofisi atholakala ngaphi njalo lezindlu zabafundi zokufundela

Kuqakathekile ukubana izikolo zonke zaseYunivesi zitholakale linye ngalinye iizwe ngoba kulapho okuqeqetsha khona abafundi sebefundela abafisa ukuba yikho khona empilweni kusasa.

Emfundweni yaphezulu yase university, kuhlukike kakhulu kulaleyi imfundo yangaphansi ngoba euniversity kufunda abantu abatshiyeneyo abaleminyaka eyehlukeneyo, akukhethelekile ukubana ngabatsha loba abadala. Njalo kufundwa kungagqokwanga ama unifomu.

Isakhiwo esibukeka sisihle, Esiyikilasi efundeka abantwana be university. Kulamatafula njalo lezitulo, okuheliswe kakuhle. Libukeka lilihle lelokhumbi lokufundela. Phambi kwabo kumi umabonakude, Lapho okuphuma khona imifanekiso, yalokho abakufunduswayo.

Imfundo yase university itshiyene kakhulu kulaleyi imfundo yangaphansi. Euniversity kutholakala abantu abafundayo abalelminyaka etshiyeneyo njalo bafunda begqoke izigqoko zabo.

Isikolo semfundo yebanga eliphezulu, eleyunivesithi. Ekhumbini labantwana besikolo. Kulamatafula njalo lezitulo okubambaneyo.